li nga doon liggéeyee rekk faj ko <inhales> di ko def di ko def ba mu yàgg rekk dangay toog toog ba mu yàgg rekk xaalis dootoo ko gis fu xaalis Samba Ndiaye féetee <inhales> kon xam nga loolu lu mot a xàmmee la <inhales> dañoo war di li nga xam ne da nga koy ligéeyee danga kaa war a teg à côté di ci ligéeyee donte juróom benni weer yu ne donte ñaar weer yu ne wala ñetti weer yu ne nga réglé xam li nga ci am ak li nga ci amul <inhales> li nga ci am nga xam ne mooy sa bénéfice nga war cee mën a faj say soxla li nga xam ne sii nag moomoo ko nag nga bañ koo laal soo ko dee def su yàggee alal boobu day mujj dikkal la dara wante su dee loo soxla rekk faj ci bu yàggee mooy indi boutique yu perte yéeg yépp jigéen ñu bari dañu leen fee chargé boutique seen i doom def ko bu yàgge de alal boobu day mujjee seey am na ñoo xam ne si dañu leen di financé ay financements yoo xam ne tim wax dëgg <hesitation> tegandaay ba cay tegu bu àndee ak bénéfice ba ñu cay am it du jaadu jaaduwaay boo xam ne si dinañu ci mën a am dara

ni ñuy war a géré entreprise yi ni nga xam ne si ñu ngi def ay transformations di ligéey di yëngu di dugal ak a génnee xaalis yépp yoon bi des na yoon bi des na ay formations daal laaj na ko ak ñoo xam ne si dañoo ànd ak ñoom diñu gunge <inhales> comme ne ñu mel ne Ibrahima meeg ñu mel ne moom

<hesitation> ci banques yi

<hesitation> <hesitation> loolu moo foofu la Ibrahima doon wax il faut que ñu ràññee poosu kër geeg

<hesitation> <hesitation> <hesitation> <laughs> loolu la kay
loolu am na <hesitation>

comme ni ñu ko doon wax sànq pour que ñu mën a créer ñoom seen wàllu bopp <inhales> seen entreprises su bopp suivi bi lan la
<hesitation> <hesitation> xam nga <hesitation> loolu dafa ci am solo te <hesitation> tay jii moo tax am na domaine boo xam nii tay jii <hesitation> moo xam nguur gi la moo xam collectivité territoriale moo xam appui yi war nañu si bàyyi xel man li may tuddee <hesitation> l' alphabétisation économique ñépp xam nañu ne tay jii jigéen ñi taux d' analphabétisme bi dafa dafa xaw a dafa yëngu te ñi jàng wolofal taxu koo bari noonu te façon wolofal bi <hesitation> yi ñuy jàngalee wolofal bi alphabétisation fonctionnelle bi dafa màccul ñoom ci wàllu kom dëgg dëgg dëgg ba ñu mën koo ba mën koo gérer tay jii dafay baax tay jii par exemple lu mel ne côté jigéen ñi bu ñu amoon lu mel ne comme alphabétisation mais ci biir alphabétisation bi ñu defaale ci par exemple éducation financière <inhales> xam ne moom dana mën a def <hesitation> planification budgétaire maanaam dana mën a def
mais langage commercial
<laughs> c' est ça <laughs> nit ñi dañu si war a bàyyi xel xam ne daañu mën a xool yan pexe la ñuy teg pour xam ne nit ki moom même bu jàngul xam na moom naka lañuy saytoo budget wam maanaam koomam alalam naka la koy saytoo naka la koy planifié naka la koy defee tëralinam ci ci ci yoon <noise> naka lay saytoo bor naka lay saytoo alal ji muy am maanaam recette yi naka la koy saytoo mu xam moom naka lay fexe ba am maanaam naka par exemple institution financières yi ñépp xam nañu ne am na institutions yoo xam ne ñu ngi jaar si yoon am na institutions yoo xam ne tay jii bu fekkee ne tay jii yow amoo bàyyiwoo ci xel suñu la lebalee bor dañu lay nax ndax contrats yi kenn du ko mën a du du leer benn benn façon leer bi loolu kay bu fekkee tay nit ki amu ci xam-xam <inhales> xamul lan mooy similateur: fra tay jii boo ko joxee frais yépp li ñu tuddee taux effectif global mënu ko calculé man nga toujours mën nga ko jox bor boo xam ne du ci génn waaye nag bu bu boo ko defee éducation financière bu baax ah mën naa xam ne banque bii ak banque bee ak banque bee ku nekk sa taux ñaata la mu def nag choix am li ñu tuddee <smacks lips> mu def choix am léegi choix boobu muy def nag moo koy dimbali mu xam ne man kat banque bi moo ma arrangé ndax taux wam arrangé na ma te mën na maa lebal ci diir sàngam kon dinaa ko mën a dinaa ko mën a fay ràññale boobu fokk mu fokk mu am fokk tam mu xam moom naka lay dencee mu am benn plan d' épargne comme ni nga ko doon waxee léegi ligéey nga am nga bénéfice li nga am lan nga ci mën a <hesitation> ñaata nga ciy denc ndax man bëgg naa par exemple machine ji machine nu ji bi ma bëgg maa ngi ligéey nal laay ñaata laay économisé par weer pour bu ma tollee ñaata weer ma am machine nu ji ñaata maa ngeeg machine machine nu bay machine nu ñaw <inhales> ñaata weer laay denc xam ne la may denc su ma ko dencee samay poyet sama waxande <hesitation> ak ñaata weer su ma ko amee dinaa am njëgu njëgu njëgu njëgu njëgu machine boobu <inhales> kon équipement yooyu tam day tax nga xam équipement bu ne ñaata lay jar ah ak ñaata temps ngay toog pour denc ko pour mën ko am wala ñaata temps ngay toog pour leb ko ci banque bi pour mën ko mën ko mën ko fay loolu yépp dafa nekk mbir yoo xam ne nii jigéen ñi dañu leen si war a gën a tàggat te tàggat boobu man jàpp naa li ci gën a gaaw mooy li ñuy tuddee alphabétisation économique <inhales> def ay classes d' alphabétisation yoo xam ne ni ñooñu mu soxal buñu leen ko defalee juróom benni weer rekk lu ci bari daañu ko kattan te daañu am kattan te daañu mën a am <hesitation> liberté boo xam ne mooy ndax li ci li ci ëpp solo rekk <inhales> mooy fexe ba jigéen ñi am auto tuuti autonomie financière wala boog am autonomie financière
<hesitation> <hesitation> <hesitation> ndax mën nañu xam tamit <hesitation> service d appui yi nga xamante ne ñooy jàppale femme yi fii ak aussi ñoom yan condition lañu war mën a remplir pour mën a bénéficié wu dèjà ci ci ci ci financement yooyu
<laughs> waaw loolu moom dafa am solo te te <hesitation> dafa am loo xam ne nii <hesitation> tay jii du ñépp war nañu ci bàyyi war nañu ci bàyyi xel mooy indi joo xam ni appui la wax dëgg Yàlla <smacks lips> tay jii <hesitation> kuréel yi <hesitation> moo xam ONG yi la moo xam <hesitation> kii yi ñu ngi def seen kéem tolluwaay kattan pour dimbali jigéen ñi tay jii boo xoolee <hesitation> li tay jii Fapal di def ànd kook ay nattangoom dafa nekk loo xam ne nii tey jii <hesitation> ñu bari dañu cee war a bàyyi xel ndax di ko jàpp ndax ay mbir la yoo xam ne nii bu lawee lu baree bari mën na koo mën na koo jur <smacks lips> mooy lan <noise> li ñu tuddee écosystème maanaam lépp loo xam ne nii mooy tax <hesitation> entreprenariat féminin bi maanaam yëngu-yëngu jigéen ñi jëm ca kanam ñu fexe ko yewenal ñooña nag mënuñoo am te du ñu daje fokk mu am lu ñu tuddee un <hesitation> benn plateforme boo xam ne nii plateforme bi multiacteurs maanaam penc moo xam ne ne nii ñoom dañu ciy faral di daje di ci waxtaanee seen i seen i mbir su ko defee ñi yor équipement ña yor <hesitation> transport ña yor njaay ma ña yor ña yor ña yor yooyu yépp ñooñ ñépp bu ñuy daje di waxtaan dana gën a dimbali jigéen ñi waaye tam ña yor financement surtout ñi yor financement ak formation ñooñu daañu gën a mën a dimbali jigéen ñi ndax bu fekkee ne tam ñoom xamuñu bëgg bëggu jigéen ñi xamuñu mën-mënu jigéen ñi te bu ñu leen joxee xaalis du ñu leen topp waaye ludul ñoom lu leen intéressé mooy bor bi rekk xaalis ba ñu ñu jot ko ca heure ba ñu ko war a jotee dafay am ja dafay am jafe-jafe <inhales> beneen bi ci des mooy jigéen ñi dès fois daañu am projet xam li ñuy def mais bu ñu demee di leb i la ñu leen di jox du doy wala boog heure bi ñu leen ko joxee du baax maanaam heure bi ñu leen ko jox day fekk ñoom yëngu-yëngu ba passé te des fois duñu ci day mel ne duñu sañ a bañ au lieu que day mel ne au lieu que ñu ne kat ñoom kat heure bi ngeen ñu ko jox baaxul duñu ko def dañuy ñëw rekk bëgg a jël xaalis boobu su ko defee day affaire boobu mën naa mën naa suux seen biir <inhales> yooyu yépp ay fokk buñu amul penc bu ñuy waxtaanee loolu du mën a du mën a du du du du du mën a sotti
beneen bi ci des mooy <hesitation> li xam ne nii war naa mën a am tay jii jigéen ñi tay jii xam ne développement communautaire i ngi fi développement social mi ngi fi <hesitation> CADEL yi mi ngi fi maanaam ñi nga xam ne ci kaw ** jigéen ñi nga xam ne <hesitation> kuréel ya fa nekk xam ne ñoo ngi jàppale appui développement local ñoom ña nga fa am nañu fa lu mel ne que tay boo demee ca Louga lu mel ne que lu mel ne que maison développement <hesitation> local mi ngi fi lu mel ni que tay jii ARD mi ngi fi lu mel ni que tay <hesitation> <smacks lips> nu ñu koy waxeeti <hesitation> ci biir communes yi te normalement tay communes dafa waroon am li ñuy tuddee bureau économique territorial c' est à dire bureau boo xam ne nii lépp lu jëm ci kom ci biir communauté ci biir commune bi moom moo koy saytu di jàppale di mel ne ay genre conseiller am ay développeur économique ci biir xam ne animation économique la ñuy def ci biir ci biir commune bi loolu budul am itam dafay xaw a jafe ndax kuréel yi lu ñu mën mën mën mën dafa am dafa am lu ñu ciblé duñu mën a ciblé ñépp léegi nag su ko defee ñoom li ñu mën rek lañuy def kon ñenn ñi nag ñoo war a jël li com li organisations yi def lu mel ne que Fapal jël ko moomale ko seen bopp fas yéene koo tasaare nag pour mu mën a law laal laal ñépp <hesitation> buñu ko dul def

<hesitation> maman Anta <noise> d' après li fi Ibrahima wax yépp nag ci surtout si wàllu sercices d' appui yi yéen <hesitation> jigéen ñi ndax lii mu fi lim yépp yéen <inhales> <hesitation> yéen a ngi ciy gis seen bopp wala ba tay loolu am ngeen ci jafe-jafe
<hesitation> am na fa <hesitation> waaw jërëjëf <hesitation> am na foo xam ne ñoo ngi ciy gis suñu bopp waaye am na ba léegi itam foo xam ne am nañu si jafe-jafe <inhales> mu mel ne loo xam ne si jëm na cii Fapal nga xam ne kuréel gu mag la diñu jàppale ci wàllum <inhales> bu ji jotee jiwu bi danañu ci jàppale danañu jàppale ay engrais ak ñoom seen diñu topp <inhales> am naa tamit benn mutuel bu nekk ci biir boo xam ne tamit bu ñu bëggee leb koppar pour pour mën a gérer sunu ligéey dañu ciy dem leb ci mutuel boobu pour mën a continuer suñu ligéey ndax boo jiwee <inhales> bay dese la <hesitation> instant boobu danga am leneen loo war a dugal ci biir loo xam ne danga ciy mën a faj say soxla loolu moo tax ñu dugal benn mutuel mutuel boobu mi ngi mi ngi saafara tuuti si jafe-jafe yi <inhales> wante jafe-jafe yi nag ba léegi sii des na ndaxte wax dëgg Yàlla jigéen xam nga ne dooleem baariwul bu demee lebi tuuti def ko ci jiwu sax day ragalaat leb pour def leneen am na ñoo xam ne nag am nañu fit tuuti danañ jéem a leb jiwu danañ jéem a leb leneen loo xam ne dañuy ligéey <inhales> ñii a ngi yor ay poulailler ñii a ngi yor yeneen ak yeneen <inhales> kon képp koo xam ne sii jàppale nañu jàppale ñu ci <hesitation> alphabétisation bi nga xam ne Ibrahima a ngi ko doon wax sànq <inhales> ndax loolu dañu koo jooytu fu nekk jooytu nañu ko fu nekk ndax kañ la fi gëj a am ay at a ngi nii yoo xam ne ëpp na léegi mu mot ñaar fukki at kenn gisul classe bu ñu fi taxawal <inhales> nee nañu jàngal jigéen ñi bu ñu leen jàngaloon lu mu dee dee ñi nga xam ne ñun ñii nga xam ne ñoo ngi ciy yëngu lu mu dee dee dañoo jaaroon ci alpha bi mën cee bind mën cee def sa calcule lu mu dee dee boo yorewoon xaalis tay jii danga bind ne tant la <inhales> loo ci génnee danga xam foo ko bind loo ci dugal danga xam ne fii nga ko dugal kon ka nga xam ne si moom jaarewul si loolu xanaa day yor xaalis rekk di tañaxu rekk di tañaxu day dem ba mu yàgg rekk dootul gisati benn pepp xaalis boo xam ne sii moom lay ligéeyee <inhales> kon daal ñun <hesitation> jigéen ñi bëgg nañoo ligéey ku ñu jàppale <hesitation> ci financement <noise> ak formation daal am naa yakaar ne moom danañ dem loolu nag moom <hesitation> xam-xam moo koy gunge
<inhales> <hesitation> mbokk yi may fàttali que ni yéen a ngi déglu Louga FM RTS nag <hesitation> émission bi <inhales> United Purpose ak <hesitation> ci cadre projet tekki jigéen mi nga xam ne <inhales> USAID ñoo ko financé ci dimbalu Jokalante ak <hesitation> waa Fapal <inhales> <hesitation> ci mbooloom rajo bu ngeen ko mën ti déglu rekk xam leen ni ñii ñoom ñoo leen koy may <inhales> bu ngeen ciy gënnee bëgg am lu leen leer tamit numéro bi benn rekk la di 33 879 <noise> 30 82 33 879 30 82 numéro la boo xamante ni vingt quatre heures sur vingt quatre <inhales> saa yu ngeen bëggee am lu ngeen ci bëgg a leerlu rekk su ngeen ci wootee après di ngeen ci am lu leen leer <inhales> <hesitation> pour dellusiwaat ci Ibrahima <hesitation> sànq bi ñuy wax ci waxi <hesitation> financement bi xam nga danga ne dès fois <hesitation> jigéen ñi danañu matale lépp dem xëy na période bi ñu ko soxlaa duñu leen ko jox foofa <inhales> wala sax li ñuy soxla ci koppar <inhales> duñu leen ko joxee noonu
danga ne dès fois dañuy il faut que ñuy faral di toog di waxtaan <inhales> est ce que waxtaan yooyu noonu danay faral di am seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy kuréel yi war a jàppale jigéen ñi ci wàllu financement waw xam nga dafa am <hesitation> <noise> même budul loolu dafa am benn affaire boo xam ne nii ñun dañu koy faral di déploré mooy dafa am lu ñu tuddee manque de synergie maanaam amul <hesitation> ñi xam ne ñi ngi yëngu duñu boo lëkkale seen doole pour mën koo joyal mu jëm cii <noise> benn ndimbal maanaam <hesitation> lu ma bëgg a wax mooy par exemple buñu jëlee kuréel gu mel ne DER ci Etat bi jël lu mel ne que 3FPT ah jël <hesitation> par exemple <hesitation> le projet d' appui de l' entreprenariat <hesitation> des femmes et des jeunes et cetera loolu yëpp ay mbir la yoo xam ne tay jii <hesitation> mënoon nañu ko joyal mu jaar ARD mu tas jaar ci communes yi wala jaar ci kuréel yi kuréel gu ne am ca <noise> am ca am ca <hesitation> ña ngay encadré ñu am luñu la ca luñu la ca jox nga loolu buñu ko doon def dina gën a dina gën a yomb <inhales> beneen bi ci des mooy comme ni nga ko waxee <noise> plateforme boobu bu fekkee ne am na amoon na dina gënoon a yombal ligéey bi <noise> loolu lañnu tuddee ci suñu langage les rencontres be to be maanaam ñ ni kenn ku nekk dafay ñëw ak sa proposition <hesitation> teg ngeen waxtaan ba jubóo ci kaw i kàddu ña yor formation ña yore xaalis bi ña yore gunge bi ña yore ña yore <noise> su ko defee loolu mise en relation boobu ak intermédiation boobu dana tax ba <hesitation> dana yomb trop ci jigéen ñi pour ñu mën a pour ñu mën a jot waaye tay jii <inhales> bari na jigéen yuy jóg tay boo ko laajee DER du la ko du la ko wax soo ko laajee 3FPT du la ko wax soo ko laajee leneen du la ko wax li tax mooy que ne amuñ benn <hesitation> ligne maanaam <noise> benn <hesitation> jokkaloo bu am ba wàcc ba ci base :fa bi pour ñu mën a am xibaar boobu <smacks lips> léegi kuréel yi ñoom ci la waroon a gën a jaar mu dem te kuréel yi dafay mel ne bu programme <noise> bi ñëwee dañu leen ciy <hesitation> nuñu koy waxee ti saupoudrage mën naa ko wax nañu ko wax genre saupoudrage la daañu leen utilisé jël seen xam-xam daañu leen ci utilisé jël seen xam-xam <inhales> information buñu am ñaare ci kuréel yi lañu koy jëlee mais suñu demee ba ci mise en oeuvre ba foofu lay foofu lay peché alors qu' en vérité <noise> mënoon nañoo ciblé kii yooyu comme genre faire faire xam ne moom <noise> kuréelu ku mel ne Fapal tay jii am na programme bu jëm ci jigéen ñu ne ko lii jagleel nañu ko nga dugal ko ci say jigéen kooku bu amee résults day mel ne kuréel ga moo ko mo am moo am résultat mais loolu manque de synergie boobu dafay dafay dafay dafay am ba <hesitation> ba dès dafay en tout cas mooy <hesitation> pour man mooy mooy mooy tax lu baree baree baree ci ci système bi di biaisé wu xam ne itam résultat yi ñu war a am duñu ko duñu ko am dangay dégg ñu ne injecté nañu tant de milliards mais yow dafa lay jaaxal tant de milliards yow en tout cas yow mi ciy nekk dangay xam ne tant de de milliards yooyu bu ñu ko joxoon kuréel yi daañu ci def <noise> lu raw li ñu def <breath> loolu moom lu wér la mais malheureusement <hesitation> système bi vraiment dès fois dafay brouillé ba
système bi daal dafa mel ni que buñuy duy si duy si xam-xam

<hesitation> yi ngeen di gën a mën a commercialisé <noise> yan la exemple
yan la <hesitation> waaw kon maa ngi dellusiwaat <hesitation> yow nag danga maa baaxeewul tur bi waaw kay <laughs> jërëjëf amady waaw kon mu mel nee produit locaux yi ñun ñoo ngi koy ligéey ci wàllu <hesitation> transformation bi ndax ñun ñoo ngi ligéey <hesitation> céréale bi
waaw
bi ñu paree itam <hesitation> ñoo ngi ligéey ci sump bi di ko defar ay sirop di ko defar ay jus di ligéey ci <hesitation> ditax bi di ligéey ci <hesitation> jinjeer bi di ligéey ci daqaar bi <inhales> ak buy bi yooyu yépp ñoo ngi koy defar produit yoo xam ne heure boo taxawee fee <hesitation> suñu unité de transformation bu Kell Gueye rekk boo àgsee ne jaay ma rekk bu la neex ñu jaay la ko am na instant yoo xam ne nag moom <hesitation> benn produit rekk mooy manqué muy muy bu jëm ci ditax bi ndax dafa am période boo xam ne mooy lay am

da da dañuy defar lu yem rekk

dangay defar lu yem rek soo defaree lu yem balaa muy yàqu ci say loxo

maanaam jigéen ñi nga xam ne ñoo fay xëy si dañuy jël ay quelque butéel yóbbu ko seen dëkk buñu ko jaayee indi seen xaalis rembour <hesitation> versé bu fekkente ne Feera dafa taxaw itam dañuy yóbbu ay butéel